Shika oshipundi shoka hashi adhika moseti nohashi longithwa okukuutumba nenge oto vulu uuna wu na aayenda ye ya megumbo ohaye shi longitha wo okukuutumba. Oshipundi oshitokele.

Methano omuna oshitseyitho shaNedbank tashi lombwele aantu kutya sha ya landa okakalata, ota vulu ku mona iimaliwa mokakalata. Omuna aantu yane. Aamati yatatu nomukulu kala gumwe ya nyanyukwa.

Methano omuna oseti nomashofa niitafula mbela ositola hayi landitha omashofa. Omashofa ohaga longithwa moseti oku kuutumbwa.

Oyo orestauranda yuulula. Omuna iitaafula noondunda. Kolulyo okuna ocounta, omo omuna omuntu athikama shaashi okwa kala ta longo nenge ta tambula oorder. Komesho nenge konima okuna omawindow omanene nenge omaglass taa pitifa uuyelele.

Moshithanekitho omuna oseti. Moseti omuna iipundi niitafula, no shifo sho kulesha. oshipundi niitafula oya opala.

Oyo oshifanekifo shina iimaliwa yomashongo gayooloka, omapepe oga yoloka omalompo ,omawumbanda nomilongi ndele gamwe oga kula ndele gamwe omashina , oma koyina nago oga yoloka momakwarathano nomumbanda

Methano omuna aasamane ya tatu haa longo kehangano a yi ningi iiti. Iiti ohayi longithwa oku ninga omagumbo no hayi landithwa kaantu.

Okapandi kiimaliwa yomwaalu omayovi gatano, mbyoka oka kwatwa komuntu, opo eke yi longithe.

Methano omuna omusamane ena iimaliwa yili monyala yaye. Iimaliwa omathele gaali dhazi koAmerica United State of America. Iimaliwa tayi zi moshilongo shaNamibia mbela okwa hala oku mona iimaliwa tayizi koIndia.

Ombanga yaVenduka oya tumina aantu oshitseyitho kusha shampa wafutu kombaanga yaVenduka oto mono okatumwalaka takati kusha owatuma iimaliwa.

Mositola omuna olaaka dhili nawa. Iinima owu wete kutya oyali ya longithwa po nawa. Mosistola omuna iinima yokunwa ngaashi omeya giiyimati nomalovu. Otaga vulu oku landwa kaantu.

Methano omuna omayovi gatano gazi koshilongo sha Congo. Omayovi gatano ohaga longithwa oku landa iinima.

Nedbank okuna etseyitho lya indongo Toyota tayiti kutya oto vulu oku longitha oohauto dhawo mbali oku hinga, ndele to futu iimaliwa iishona oku longitha iihawuto.

Oshithanekitho sho shipundi shili moseti. Oshipundi ohashi longithwa okukuutumbwa. Oshipundi nopuna oshitaafula.

Iimaliwa hayui zi ku china. Opuna omathele noo ndola dhi itano haga longithwa okulandwa haya zi koshilongo shimwe haya zi moNamibia.

Iipundi iiludhe hayi ithanwa omatyofa ohayi longithwa oku kuuntumbwa. Ohayi tulwa mooseti mo omuna iitafula hayi longithwa oku kuuntumbwa.

Methano ombanga yotango yopashigwana oyina ethigathano, methano omuna omumati ta dhana obasketball. Ota nuka nenyanyu